Oondunda dhomatalelepo ohadhi eta uuwanawa owundji moshigwana, ongele oompito dhiilonga, egameno lyuushitwe nomalandithilo.

Methano ota munikwa oludhi lwiinamwenyo , oludhi lwiinamwenyo mbino uudhila ano iikwa mawawa .Hayi longitha omawawa gawo okutuka okuza pehala limwe okuya pehala ekwawo.

Methano otamu monika ekunguluko lyevi, ekunguluko lyevi ohali etwa komeya gefundja, uuna omeya taga tondoka, go taga kungulula po evi nenge tali etwa kookonkalo yo mombepo, unene ombepo ngele tayi pepe ombepo oshipukupuku.

Oshikununo osho oshinima shomu namapya shono hatu longo opo shiku etelepo iipalutha noshimaliwa opo waakale wa inekela moshimaliwa shoye shoko mwedhi.